Nkramofo asɔredan kakraa bi bi si ha. N'afasu yɛ akokɔsrade. Nkrɔfo bebree gyina hɔ. Bebree hyɛ kyɛw. Ebi hyɛ ntaare fitaa. Ebi nso agu mayaafi.

Asɛndibea: Ɔtɛmmua no te n’akonnwa mu. Ɔbarima gyina hɔ na wɔama ne nsa so. Nsu ne kɔɔpo mmienu si ɔpono so.

Nkurɔfoɔ mmienu wɔrisi dan. Wɔde anwea ne blocks. Wɔahyɛ wɔn nsa na wɔhyɛ kyɛ kyɛw, ɛnna wɔresi dan no.

Abato bere, nkorɔfo kɔto aba eyi wɔn panyimfo, wɔ ato santen. Mpanyinfo tete pono ho ɛna eni so gyingyina pon n'ekyi.

Aberanteɛ bi ti hɔ. Watene ne nsa. Kɔɔpo wɔ ne nsam. Ɔde kɔɔpo no rehyɛ kyoobi bi nsam. Kyoobi no afasu yɛ fitaa, na wahaahaa n'ani.

Mmɔfra baasa, mmea ɔbaako te akonnwa mu. Ɔntumi nnante nti wotwi no. ɔbaako de mmirika, na afasu yɛ fitaa. Ɔbaako nso gyina hɔ hwɛ ade.

Wɔtɔn nnuro ahorow wɔ ha. Nkorɔfo baasa wɔ ha. Wɔkura ɔbaako retɔ aduro, deɛ ɔka ho nso retɔn ama no. deɛ ɔtɔ so no mmiɛnsa no nso rehwɛ nnuro no a ɛwɔ hɔ no.

Sinidan mu, nkrɔfo rehwɛ sini. Nkonnwa a ɛwɔ sinidan mu hɔ yɛ kɔkɔɔ. N'afesu yɛ kɔkɔɔ. Mmea ka ho, mmarima yɛ ka ho. Mfoni a wɔreyi kyerɛ wɔn yɛ ɔbea na ɔbarima.

Mberante ne mbea, wɔserew, ebi ama wɔn nsa so, ebi so atenetene wɔn nsa mu. Ebi butu hɔ, ebi so gyina hɔ. Ebi ataare yɛ fitaa, obi hyɛ akokɔsrade.

Obi ayiase. Efunu adaka, nhwiren gu so. Nkurɔfo gyinagyina hɔ awɔhyɛ tuntum. Ɔsɔfo no rebɔ mpaeɛ. Ɔsɔfo no hyɛ fitaa.

Wim da hɔ kakraa. Dade tsentseentsen bi bi firi asase so rekɔ soro. Wɔanwen dadze no te sɛ kɛntɛn, ɛnna ɛkɔ sorosorosoro.

Ɔhenpɔn ne ne korɔfo. Wofra ntoma tuntum na kɔkɔɔ. Aketewea kɛse ekata wɔn so. Ɔkyerɛma bi so di wɔn kyi.

Nduan ahoro bebree si ɔpon no so. Nkorɔfo etwa pon no ho ehyia. Wɔdidi, wodi ahoro bebree, wokurakura ndua kɔkɔɔ a wɔde redidi.

Papa bi ne maame bi ereserew, wɔhyɛ sor ataare tuntum ne wɔn ba. Wɔn ba no rebue ade mu, na ɔhwɛ ade ko a ɛwɔ baage ne mu.

Odwumayɛni bi rekukuru nneɛma. Wɔretu bɔnka. Ɛdan wɔ hɔ. Lɔɔre kwan nso atwa hɔ ahyia. Nkanea wɔ hɔ.

Lɔɔre kwan kɛse. Nkorɔfo beberee fi afanaa afanaa beberee. Ɛbi yɛ tuntum, ɛbi yɛ kɔkɔɔfoɔ, na dan kɛse bi na tenten si hɔ.

Aberanteɛ yi nan yɛ no yaw. Ɔte akoguam ɛwɔ asaso. Ɔhwɛ tiivi wɔrebɔ futbɔl ɛwɔ agoroprama so.

Atɛkyɛ, nnipa baanu gyina atɛkyɛ no mu. Ɔbea baako ne ɔbarima baako. Nkurɔfoɔ ahorow bɛyɛ nnum nso gyina nkyɛn. Nkyɛnse na abubu gu atɛkyɛ no mu.

Lɔɔre akwanhyia, lɔɔre bi a n'afasu yɛ fitaa asɛe, ɛna nkurɔfo gyina hɔ bebree, bɛhwɛadefo. Bi yɛ mmarima, bi nso yɛ mmea ɛna wɔrehwɛ.

Nkorɔfo baasɔn bi te ɛpono kɛse bi so. Mbaa miɛnsa nna mbɛɛma bɛyɛ anan. Nsu sisi pono ne so ɛna twerɛdua.

Nsuo gyina kwan no mfinimfino. Kiosk bebree nso esisi ha. Adwadifoɔ nso retɔn adeɛ. Ebi te motor so. Obi so adeɛ.

Apolisifo baanan bi akye akye aberante bi. Aberante no hyɛ kyɛw fitaa. Apolisifo no, ɔbaako yɛ mmienu yɛ mmea. Papa no a wɔate no n'atare no yɛ kɔkɔɔ.

Mmranteɛ mmienu. Ɔbaako te akonnwa so. Ɔbaako nso gyina hɔ. Nea ogynia hɔ no hyɛ ataade akokɔsrade. Nea ɔte hɔ no atar yɛ tuntum. Okuraɛ biribi na kyerɛwdua wɔ ne nsam.

Dan kɛse bi ase a wɔde asɛndua atwere wɔ ho. Nkurɔfo b bebree bi ato santen. Hɔn ani kyerɛ faako. Wɔso adaka bi.

Mmaa mpanimfoɔ ahyia. Wɔafira wɔn kaba ne sleet. Wɔbobɔ dukuu. Baako abɔ ne ti ɛna abɔfra hyɛ n'akyi.

Mbaa tenten fo hyɛ wɔn ataare. Ebibifoɔ ataare, wɔn ato santen. Ntar ne bi yɛ kɔkɔɔ, ebi so yɛ akokɔsrade, ebi so yɛ ahabanmono.

Adwuama yɛfoɔ bi ɛsi dan wɔn ɛdi akɔ neaba ɔkura nneɛma wɔ wɔn nsam wɔ hyɛ adeɛ wɔ wɔn tire edi bɔ wɔn tire hɔ ban.

Edwumayɛfo siesie kwantepɔn, ɛso ebubu. Wosiesie, nipa baanan nna ɛyɛ da dwuma yi. Ndua wɔ hɔ, kaa lɔɔre kwan so wɔ hɔ.

Mbɛrema beenu ne mbaa beenu ehyɛ ataare fitaa, botuw asɔfo bi enim. Bɛhwɛadefo bi so gyina wɔn nifa, wɔn so wɔhyɛ ataare fitaa ɛna krɔs da wɔn kɔn mu.

Ɔbea yi hyɛ atare tuntum na fitaa. Ɔte pon bi akyi. Aduan si n'anim wɔ plɛte mu. Kɔɔpo ka ho a kɔɔpo no akutu na wɔakyim na egum.

Dan kakrakaa bi a n’afasuo yɛ fitaa si hɔ, nnipa bebree gyina ho. Hyɛmma nso wɔ hɔ, bi te hyɛmma no mu, bi nso gyinagyina abɔnten na wɔrehwɛ ade.

Ɔbarima, ɔbea, mmofra mmienu. Mmofra no baako yɛ ɔbaa, baako yɛ barima. Wɔte nwira mu a nnua atwa wɔn ho ahyia. Wɔredua ade.

Nkurɔfo bi gyina ndua ase. Mbaa mmeɛnsa gyina hɔ hyɛ atar fitaa. Nsilver akɛse akɛse si hɔn enyim. Mmɔfra baasia nso asa santen gyina hɔn enyim.

Abrewa bi te akonnwa so. Nkyɛnsee ahorow atwa ne ho ahyia. Mmofra mmiɛnsa, baasa nso gyina hɔ. Ɔbarima no kura dua mu. Mmienu no wɔ akyi hɔ. Ɔbarima no kura dua mu. Mmienu no wɔ akyi hɔ.

Mmoa a wɔn kɔn teenten redidi wɔ sar so. Afiri retwam. Afiri no nnipa tete mu. Mmepɔw wɔ hɔ. Ndua kakraa bi na ɛwɔ hɔ.

Nkramofo rebɔ mpae, wɔabutubutu, wɔn nyinaa hyɛ kyɛw, dan no wɔ soro, bi wɔ fam. Bi ataare fasu yɛ fitaa.

Asaso: nhwiren wɔ hɔ, akonnwa si ha, gya hyɛ ha, nkanea ahorow bebree wɔ soro hɔ.

Nkurɔfo baakron bi reyɛ adwuma anwea mu. Woritu anwea no. nsu nam nkyɛn. Wɔrehwehwɛ sika kɔkɔɔ. Wɔrehwehwɛ wɔrehohoro anwea no ayi nea wɔrepɛ wom.

Mmoa bebree nam sare so. Nnua kakraa bi na ɛwɔ sare no so. Mmoa no, zebra ne ne ho yɛ fitaa na tuntum.

Bundles ahodoɔ nsia, nkrataa gugu hɔ. Kyoobi, ahwehwɛ, ɛnna nkawa.

Nkurɔfoɔ bebrebee ato santen. Wɔn ani kyerɛ faako. Wɔnam paake so a nnua akakra ɔ hɔ. Ebi hyɛ atare fitaa, tuntum nso wom. Ebi yɛ mmɔfra. Mpanimfoɔ nso ka ho.

Ɛmbaa mienu te egua so. Ɔbaako egu mayaafi na ɔhyɛ fitaa wɔ soro nea ɔka ho no so n'ataade n'ase yɛ akokɔsrade. Dan a wɔte mu no mfonin bobɔ ban ne ho.

Ɛnpipi mba ehyia, aberante bi kura Ghana frankaa a ɛyɛ kɔkɔɔ, akokɔsrade ne ahabanmono ne blak staa wɔ ne mfinfini. Ebi hyɛ ntaade fitaa.

Nkrɔfo bebree reto santen wɔ lɔɔrekwan so. Bebree no ara na ɛhyɛ fitaa. Obi hyɛ akokɔsrade kyɛw. Obi kura aade a mfoni wɔ so.

Mpoano, nsu taa hɔ, adan bebree wɔ hɔ. Adan no bi yɛ atsentsen, bi so yɛ ntsiatsia. Ɛsono biara ne n’afasu, bi yɛ fitaa, bi yɛ tuntum, bi yɛ kɔkɔɔ.